Omeya oga simana kaantu nokiinamwenyo ngele kapunasha omeya itatu hupu. Omeya ohaga longithwa okuteleka, okuyoga iikutu nenge kolutu oshowo okunwa.

Elilo olya simana. Aantu yonale ka kwali ha ya lile miiyaha, ihe okwa li ha ya tile piitelekelwa. Aantu uuna ya zi megumbo, pontungwa mpono oha pa tentekwa onkumbo eta ya lalekwa ya ye nombili. Opo iiponga aihe yomoondjila, oya kandulwa po keyulu lyonkumbo ndjo.

Iingulu, nena atu longwa oku tekula itekulwa namwenyo. Iingulu oya simana shashi aku zi onyama hatuli. Owa pumbwa ne wuyi kaleke pehala lyayela opo inayi kwatwa kemakoko keenkana.

Iimeno oyasimana kaantu nokiinamwenyo, ngele kapena omiti nena itatuyi komeho. Omiti otwedhi pumbwa shashi otwapumbwako omuzile, iikulya, otwapumbwa omeya gagwana nawa opo tu vule okusila iimeno oshimpwiyu ngele kapuna iimeno nena itatukala tuna omuzile.

Omuti dhomisati odhina uuwana owundji ngaashi ohadhi gandja omizile kaantu opo yagondjemo. Komisaati oko haku kuthwa iiti yokudhika nenge iikuni mboka hayi longithwa okutema pelugo.